Linjima nima mini jeriyaari nima n zaya linjima nima maa yela niɛn'sabila ka piri namda sabila ka pili zipil'sabila ka su nu'suriti sin nyɛ zaɣa sabila bɛ ni be du'sheli ni maa nyɛla din nyɛ du'pilli puuni ka jeriyaari nima maa yino ye liiga din nyɛ liiga piɛlli.